Issi heeraa tarikiyaa xeeliyagan nu asa ubbaykka shiiqqidi zorettidi deosona; tobbiiddi de'oosona. tarikee lo''o giidi bantta naata tamarissiiddi de'oosona. keehippe lo'o aaway ba na'aa zooriyaga beayda deays.

Hagee ushshay haattaa. Haattay haattaa daro go'aa immiyaba. Asay ubbaykka daroy haattaa uyana koshshees. Haatti baynan duussi bawa. Haattaa uyida asay qassi keehippe awude gidikokka saametenna. Hagaa haattaa shammidi uyana gikko gutta bira.

nuugaa heeran ha'ikka keehi lo'iya ooratabay haniidi de'es. asa ubaykka be'iidi dees; ha'ikka oorataba medhida bitanee ooratabaa asaa besiidi de'ees.

Nu biittan asi medhdhibena daro qommo wogatuppe issoy yeehuwa wogaa getettes. Asay asay hayqqiyode ha"i nu be"iiddi de"iyogadan keehippe yeekkes qaretaakka besses. Asay yeehuwaa wogaa minttidi bonchches.

Xaacce seera naagissanaw keehi madiyaaga gidiyo gishshaw xaacciya asa ubbaykka keehippe bonchchees. a qassi nuuga heeera saroteta keehippe naaggees.

Baazziti na'ay suppeemarkkeetiyan bayzziiddi de'ees. Asaykka qassi shammiiddi de'ess. Lo'iyabaa ubbaakka asaykka shammees. Ikka qassi asaa bonchchiiddi bayzzees. I bayzziiddi guutta miishshan bayzzees.

Maabiraatee nu biittaa deriyayyo keehi koshshiyaba gidiyo gishshawu kawotettay maabiraatiya ambbaa giddon yeddiiddi de'ees. Maabiraatee nu biittaa asaa kewhippe go'iyo gishshawu kawotettay keehippebmaaddiiddi de'ees. Hegaa xalla gidenna,,,

N7 michchotu daro qommo banttana puulayiyaaba tiyettoosona, tana hega muletoo riyettada ogiyaara kanttiyaa na'iyaa iittaa lo"iyoo gishshaw ta o dossays, hega xalla gidennan a tiyeetido puulayiyyabatakka keehippe dossays.

Dere asay ba heeran ba wogaa loyttidi naagees. Hegee ba wogaa tamaarissidi deiya wolqqama asa. Hegaa bitaniya sunttay Anjjora getettees. I ubba wodekka ba naata shiishidi zorees. Ha'kKa qassi tamaarissidi de'ees. Gooba asa.

Nu wolaytta sooddon daro ogiya oosoti oosettidi de'oosona. Hegaappe denddidaagan nu sooddo giddon de'iya ogeta asay baanawunne yaanawunne keehippe go'ettiyo gishshawu ogeti daro go'aa immoosona hegaa xala gidenan ogiyaara ogiyaara hettena makkinaykka baawa.

Hagee huuphiyaa gigisiyo miishshaa woykko maashiniyaa getetees. Huuphiyaa loyttidi gigisees; keehi puulaa immees. Asay qassi A ubbatokka dosees; A go'etees. I daro miishshaa ekkees.

Issi na'iya luxetta keettaappe maayuwa maayada loytta giiggida puulatada ogiyaara yaayida dawusu. A dawutaara oyqqasu biryakka oyqqada qassi ogiyaara yayida keehi a ufayttayda dawusu.

Iqaa hinisoo gaden daro mittaa ayfeti de'oosona hegeetikka mangguwaa, gishxaa, afokaadoosiyaa, muuzziyaa uuttaa hegaanne hegaa malatiyaa daro qommo mittati de'oosona. hegeta qassi he keettaa asay naagees.

d qumati nuuga heeran ka'oosona, kaa'idageeti bayzzettoosona. kokkay des, maattay, qixxaykka des, hara hara mal''iyaa gurddoy, wohiyappe giigida pooshammoy, badalappe giigida piccatay darobay de'ees.

Hinna mishiriya macca naata qaxxariyaaro, macca naata qaxxariyooge nu biittan keehippe dosettenna xeela giyooga. Asay erenna gishshawu ha''ikka A daro miishsha ekkada asaa naata qaxxarawusu.

Hegee bitanee ba gaden goyyes. Ba goyyido shooqan qassi donuwa tokkana hanes. Donuwa haytta qanxxi uttis, A naatikka aara oottananoosona. Eti boora ha''ikka waaxiiddi doosona.

Nu heeran faro lo"iyaabati de"oosona, addussa mittati biron mokkide diyaa qeera mittati asaykka darobay de'ees deretikka de'oosona dembbaykka de'ees. Nu heeran ubbabaykka kummetta hega gishshawu yiidi be'anaassi dandayeetta.

Zassa Alamayo yettay cadda kosha gaylliyaa mentta giyaga. Zassa Alamayo asa shishidi wolayttan toho kuwasiyaa dembban asa shiishshidi yexxiidi de'ees. Asaykka durees, ka'ees, ufayttees.

ba kushiya oosuwan daroba medhiya issi bitanee des, hegeekka uttiyo oyddiya hara hara lo'iyaabata medhiyaagaa. qassi i wogaabaakka keehi giigissiyaagaa. wolaytta gifaataa keehi bonchchissiyagaa.

Haga ogiyaara yiiddi de'iyaa oyddu toho makiinay woykko kaamee wolayttan ay ootti giikko daro asa caanes woykko issi sohuwappe hara sohuwaa efes.

Haggaa ushshaa uyda uray oonekka mulekka saamettena ayssi giikko I de'o shaafa appe de'o pultoy goggees nuuni A mattan eqqida I ha'kka gogiidi dees, asayo saruwaa imees.

Hegee ushshaa keettay oogee giyaba gidikko Baazittiigaa geetettees, iigan daro asay shiiqidi uyiyddi de'ees mal'iya ushshaa, cammiya ushshaa gidinkka woykko mattoyiya ushshay hegaa keettan guutta biran woykk miishshaan bayzzettees.

hagaa maxaafaa nababbida asi oonikka erancha gidees, hagaa maxaafa nababida asa ooyooka huuphiya aasees, hegaa gishawu nusoo aaway taayo maxaafaa shamiis.

Hagee asay ubbay inttiyo eranaadan inttekko gattiyo erissuwa. Ha erissuwa asa ubbaa inttena nuuni koyeettees, maccaa gidin attumaa, naatuwa gidin cimaa asa ubbay erissana koshsheettes.

Nu soo aaway jippaasiya shammidoogee yexxiidde de'es. yettaakka yexxes televizhiineekka de'es. harabaykka qassi hara hara zammaana miishshati nu soon doosona. hage ubbay awan dii giiko nu soon gizantta soon de"es.

Issi kaamee ogiyara biiddi oyddu gooman/oyddu tohokko baagan hemettiiddi yiiddi de'ees. I aybaa caanaakkonne darobay A bollan de'ees.

hagee televizhiinee woykko odi bessa giyogee jiippaasee eraadoone qassi hara hara elekitiroonikise buqurati nu soni de'oosona, hageeta nusoo aaway guutta biran shammis.

Hegee bitanee bantta heeran de"iyabata asa ubbaa erissiiddi de"es. Yeemoyiya sohota, zannaqa sohota wogaabaa gidin keehi lo"iya dereta gidin daamootabaa odiiddi de"es.

hagee haattay nuugaa heeraara gogiidi de'ees, qassi nuugaa ambaaa yuushshuwankka de'ees, qassi miiza heemanawu, maayuwa meecanawu uyanawu hara harabaasi go'eetees.

Issi abbokkaadoosse wogga ayfiya ayfii uttiis, ayo anoy woggaa marttikka de'oosona, keehi daayi uttiis, keehi mal'iya ayfiya ayfees, asay a keehi dossees.

Hagee nuugaa banddiraa nu malaataa geetettees. Gidduwan de'iyaagee xoolintte malaataa, hegee nu biittaa deretettaa asaayo olanchchatettaa qonccissees, qassi siiquwa qonccissiya hara malaatati de'oosona.

Arttisttee Zaassa Alamaayoy ''cadda koshaa gaylliya mentta'' yaagiya baagaa yettaa yexissiiddi dees. Asay yettaa aagaa eqqidi ezggees. Ikka keehi lo"iya qaalan, cenggurssan asaa sissiiddi dees.

Issi na'ay pogiyara boidi kehi lo'iya qaalan yexiidi de's; woykko wogaaba yexees keehin yexin asay ubbay malaaletiidi de'ees. eqqidi ubba hegaa naa'a ezgiidi de'ees.

Asaa puulayissiya woykko aleeqissiya huuphiya giigissiya keettay hagaa hagee na'ay asaayo aleequwa gujees, heegaa gaaso gidennan tiyiyoobatikka a soni de'oosona.

Issi goshshanchchayi ba lo"o goshshaani booran goyyidi keehin araddissidi kattaa zeriiddi de"es. Ikka badalaa zeriiddi de"es.

Hageeti asaa gidin keetta gidin puulayiyaabati aybbe aybbe giiko qalamiyaa, shituwaa Wolaytta wogaan oyssa qassi daro ufayssiyaa daro hara puulayiyyabati de'oosona.

Hegee na'ay ba bollaa minttettuwa/isipporttiya oottiiddi de'ees. I isipporttiya oottoogaappe denddaagan A bollaa payyatettay kumetta aynne hanibeenna. Hegaappe denddaagan awakka bees aybaakka oottees. Keehi mino yelaga na'a.

Hagee eraa immiya buquratuppe issuwa geetettees. Hagaa nabbabida oonekka daro eraa demmidi ba biittaa gidin basoo go'iya eraa demmiis. Asa ubbaykka nabbabiiddi de'ees.

Ayala supermarkeetiyan mal'iya kaytati de'oosona. hegeekka maxxiniya uba koshenna sukaareekka des, harabaykka des lo'iyabati darobay des i aawukka qassi keehi mino asa ba zal'iyan qassi loytti zal'ees, a keetta qalamee karetta.

nu tohuwa iittabay bochchenaadan qassi hara caddiyabaykka demmenaddan nu tohuwaa naagiyaagee haga mala caammaa. ha caammay guutta miishsha ekkees. giyankka darosan de'iyo gishshaw shammidi asay go''ettanaw danddayees.

hege kaamee wolayttappe tunggi gakkanaw ekkidi asaa epidi de'ees. daro asaa caanis, laagiyageekka hegee sinttaar diyaagee orddee kaamiya godaa.

Hegee nababbiya na'ay luxetta keettaappe maxaafaa ekkidi yiidi des a maxaafay a malatenna i keehi lo'ees, eraykkassi ayoo immees ha maxaaafay xeetu biran bayzzetees.

Hegaa aaho gomppan de'iya hara hara baaso oosoti haattaa maabiraatiya qassi ogiya makiinatikka hegaara biidi de'oosona, kaameti giyoogaa.

Asay ba de'iyo keettaa loyttidi oyqqees. Hagee keettay i merettidoogee aybee giikko shuchchan keexxetiis. Qassi qalamiyakka tisttiis. Asay aani de'anawu ufayttees.

Hagee oyidee merettidosay Abebe ferniichere mittaappe meretiyaabata medhiyo keettaana. hagee oyidee ubba gallakka asay uttanawu keehin injettes. asay daroy an uttanawu koyes. Ha oyidiya asa ubbayikka xeelles. Ikka zo"o qalamiyan teyettis.

Baaziti katta keettan bayzzetiyagee budeenaa, woxxiya shuruwa ho'iya kattay haraykka de'ees. Hegaa kattaa maanawu yiida asay ha''ikka utti uttiis. yi ida asay ubbay kattaa miiddi de'ees. Keettan mule asay ayba lo'ii?

Woldetsaadiqqa temegeena giyoo bitanee hagaatene i odiyoo odoy ayba lo"ees gidetii! i isporttiyaabaa odees. wogaabaa odees. hara harabaakka odees. a xeellite i maayido maayoy zo"uwaa kaarettaa boottaanne hara harabatakka maayi uttiis.

Asay hara issi sohuwaappe hara sohuwa baqattiyogee keehi iita asa bollan daro qohuwa gatees, hegaa xala gidenan asay ba xeenaakka xayees ba shempuwakka xayees. Hegaa giishshawu asay oonne beena mala.

mattoyiyaa ushsha uyyidia bitanee hagaa beytti ogiyaa doonan eqqid coo giidi woccaamide dees, waasses, asakka cayyide dees. xaccee yiidi a oyqqananees, a oyqqananin yeekkiyooga ha'i doommiis.

Arttisttiya Zaaassa Alemaayoy baagaa yettaa texxidi wolaytta sooddo toho uwaasiya demban ha'ikka dere asara baagaa yettaa yexxidi de'ees. Asaykka keehi duriidi de'ees.

He soo gaden manggoy ayba ayfidee! asoo ayfido ayfeekka woggaa. i qassi keehi daro daahshsay de'iyoogaa aaho kuwayikka a garssaan dees. Asay uttidi a garssaan ogiyaara biidi shemppiidi dees. Asay qassi shemppiyoogaa hegaa garssaan ubba gallaasikka shemppees.

Asay bana giigissanassi keehi bana loyttiyaabata darobata go''eettees. Hegappe denddaagan asay issi bitanee ogiyaara biyaaga taani be'ada keehi I maayyido maayuwanne i bana tistto tisttuwan keehippe lo''idi ogiyaara biyaaga be''assi tankka.

Haattay asay naatuwassi keehippe go'aa immiyo gishshawu nu kawotettaay nuugaa ambbaan keehippe daro asaassi haattaa bombbaa immiidi de"ees, hegaappe denddaagan asaa ubbaykka go'ettees haattaa yaanoogee asaassi keehi lo''o.

Abebe supermarketiyaan bayzzetiyaabay miyoobay des uyiyoobay des i aawukka asaa siiqees bonchchees yiyoode haashshu giidi mookki ekkees. qassi ufayssidi mooyissees. Gooba asa hegaa be'ite asay ubbay shaammidi de'ees.

Nugaa heeran daro daro meretati de"oosona. Hegeetikka doozata meedosata gin hara hara mittatika daroti de'oosona. Nu heeraa be'anawu puulayiidi doosona. Ha'ikka ne heeray keehippe lo"ees. Hegaa giishshawu asay ubbaykka keehippe yeemottees.

Hagaa tiransporttiyaa kaamiyaa woykko bululiyaabata medhdhidaagee hegaa abebe zeleke garaajiyaa getettees. Abebe zeleke garaajjiyaan daro maakinati merettoosona. Haratiikke giigosona. Maakinaa medhdhiyaagee onee giikko a soo na'aa geetettees.

Nuuga heeran oge kiyanaw biida asay kaamiyaa naagiidde de'ees. Kaame yiikko harasaa baanaassi bana giigissidi miishshaakka oyqqidi , lo''iya maayuwa maayyidi harassa baanaw keehi giigi uttiis.

Hegan ha'ikka oorattabay meretti uttiis. Aybee giikko keehi lo'iya kaamee merettaagaa asa ubbay yi yiidi be'ees, xommoosees, daro miishshaa qanxxidi shammiiddi de'ees.

Issi heeraa asay shiiqqidi ba heeran ogiyaa keessiidi de'ees. Ogee keehippe lo"o gidiyoo giishshawu ogiyaa maakinay baanasi woykko bantta naati luxetta keettaa baanassi keehi injjetiyaa ogiyaa keessidi doosona.

Hegaa woosa keetan daro asay xoossaa woossidi de'ees. Asa ubbaykka kareera kanttiyaagee eqqidi siyees. Asay keehippe xoossawu tumaappe goynniidi de'ees.

Hegee odanchchay oone giikko Abebe Zeleqa giyooga. Hayqqis shin darobbs eres, oduwaa i odikko oonikka eqqidi siyes, ha'ikka odyidi de'es.

Hegaa keettaa asati aaway gidin ayiiya naati ubbaykka deriya asaara siiquwan de'oosona. Hesoo asa mala asay baawa. Asaa dosoosonna, bonchchoosonna, siiqoosona, tamaaroosonna, oottoosonna, zal'oosonna.